Niraba n ʒɛya paɣaba ata ka binshaɣu pa so zuɣu ni ka o zaŋ bini koogi o nyingoli ka doo ʒɛya ka gbubi maiki ka paɣa ʒɛya ka gbubi takara o nuuni

Salo n laɣim bɛ puuni sheba ye liiga piɛlla ka sheba ye liiga ʒehi ka sheba pili zipil'sabila ka sheba pili zipil'ʒehi ka sheba lo tan'ʒehi bɛ nuhini ka sheba zaŋ bobi bɛ zuɣuri ka sheba zaŋ lo bɛ nyingoyani ka diri alizama alizama maa pala dapaɣa zuɣu ka di nyɛ sabbu ka bɛ zaŋ wuhiri salo.

Sooja n chena ka pili zipil'ʒee ka gbibi malifa ka sooja bibaata za o nyaanga ka kurigana googi bɛ mini salo pam bɛ luɣuli zuɣu.

teebuli n ʒɛya ka tima mini shɛriti panpa dizuɣu ka paɣa so ʒiya ka zaŋ bini pobi o nyee ka yɛ liiga piɛlli ka di booi sabinli sabinli ka zaŋ bia ʒili o naba zuɣu ka so ʒiya ka zaŋ bini pobi o nyee ka su nusuriti piɛla ka gbaai bia maa nuu n gbubi ka salo giliba ka tia ʒɛ bi nyaanga

Salo n laɣim zaya ka gbibi anfooni piɛlli ka sabbu sabi p di zuɣu ka ban za tooni maa gbibi li bɛ zaa laɣim zaya n tabi ziliji ka sheba za nyaanga ka samboori za bɛ zuɣusaa ka dabsili 9mini saha sabi pa lala samboori maa zuɣu.